Lapha kukhanya kusesibhedlela kulesigulane omongikazi kukhanya bazama ukumelapha ukuthi asile.

Lapha kukhanya izihlahla eziluhlaza lomuntu okhothemeyo okhelela amanzi .

Lapha kubonakala umama owatshayo labomama abangu"two" abagwedlayo esibhoraneni.

Lapha kukhanya umuntu ongathi akaphilanga engqondweni uyame umduli.

Lapha kulabafana abanengi, abagqoke okuluhlaza. Omunye oyedwa ugqoke okumnyama, lotshani obuluhlaza.

Lapha kubonakala i-cabinet encane eye-coffee le cabinet enkulu ende eye coffee.

Lapha kulabadala abahleziyo abagqoke izogqoko zabo kulabafundisi phambili kwabo bangabadala abahleziyo.

Lapha kukhanya indlu enkulu. Phambili kulamaluba alombala olibhanana leloni eluhlaza.

Lapha kukhanya isibhedlela lemota eye Ambulance elombala obomvu lomhlophe.

Lapha kubonakala angathi yi pharmacy lapho okuthengiselwa khona amaphilisi wona amaphilisi asebenza ukwelapha imikhuhlane eyabe isemizimbeni.

Lapha kukhanya kusesibhedlela .Kulomuntu ogqoke izigqoko eziluhlaza. Phambili kwakhe kulemitshina .

Lapha kungathi kusesibhedlela. Kubonakala izandla zikamongikazi lomuntu ongubaba eceleni abamuhlola ibhiphi.

Lapha kukhanya kulomongikazi lomuntu oyisigulane abamhlolayo umkhuhlane umuntu lowu ulele phansi.

Lapha kubonakala itafula enkulu lesandla somuntu lemitshina ephezulu kwetafula.

Lapha kukhanya umongikazi ogqoke okumhlophe lamaphilisi amanengi.

Lapha kukhanya kuyizihlahla eziluhlaza lebhakane elitshengisa indlela eyiyo.

Lapha kubonakala omama labobaba. Bahlezi phansi lobaba oyedwa omileyo, lotshani obuluhlaza, lezihlahla eziluhlaza.

Lapha kulabantu abanengi abangomongikazi labantu abayelatshwayo.

Lapha kubonakala obhudi labosisi labantu abahleziyo phansi. Bangaphansi kwesihlahla esikhulu.

Lapha kukhanya amankazana asekhulile. Amankazana amanengi lezihlahla eziluhlaza ngemuva kwabo.

lapha kubonakala umama lobaba kukhanya bayazihambela bayazihlekela lesibhakabhaka

Lapha kulomfana ogqoke isikipa esimhlophe, unatha amanzi.

Lapha kukhanya izigodo lotshani obunengi obuluhlaza lenhlabathi.

Lapha kukhanya utshani obukhulu obuluhlaza lamatshe. Amatshe amanengi.

Lapha kulamaluba ,amaluba aluhlaza .Amanye amaluba asebenza ukucecisa egumeni ,lotshani obuluhlaza.

Lapha kukhanya amahlamvu aluhlaza ,utshani obuluhlaza lesandla somuntu esibambe amahlamvu

Lapha kubonakala obaba abanengi, abanye bagqoke umbala oluhlaza, lobaba ogqoke izigqoko zakhe.

Lapha kukhanya utshani obunengi obuluhlaza lezigodo lamahlamvu amanengi aluhlaza.

Lapha kubonakala amaluba aluhlaza lotshani olubuhlaza ,lezigodo.